Himɓe ha pellel yirde bol, himɓe ma wari ɓe joɗi ɓe lara, goɗɗo bo o dari o ɓorniri toggowol riga, be salla, amma limse petel petel on, salla mai kam ɓaleju

Mota, mota wasugo bohol gado warda bawo ɓawo ga wasa bohol, da bingel do dari ha goɗɗo bodo dari hasira mota man ta himɓe ɗidi bo ha bawo mota man.

Lawol koltaya, lawol mai sendama ha geɓe ɗiɗi, jebre wore jungo nanu tarta hosere, jebre wore bo ha nasta hakkunde hosere mai, geene bo ko kuma leɗɗe bo ɗo fudi ha dow hosere mai.

Citta kayan yaaji, kayan yaaji may unaaɗum unaama ɗiggaama sosay, haa nder tummode may kayan yaaji may feere bo, ɗo jooɗi haa sera kanjum bo unaaka.

Ardi bo lesdi naijeria bola amat tinibu, ha mobgal oɗo dari be godɗo ɓawo mobgal ɓe dari ɓe hosi hoto, oɗo hank woni lamowo lesdi nijeria.

Sonduru ɗum ɗo yone nyalel be fulfulde. Ɗum ɗo tawai ha sahara ko kuma ha hedi zon nange woniri seɗɗa.

Allowa ha pellel himɓe warata waɗa tall kare maɓɓe kuje maɓɓe to ɓe yi ɗum sora ha wuro ha nder gallure ɗum hollata himɓe kuje ɗe ɓe mari, no ɗum naftirte, heɓa ɓe heɓa lumo ɓe sora.

gaasa biddo debbo on do jodi do mori gasa, gasa hore mo do fauni vodi morugo gasa fauna banniɗo na kala al aada pat wadata ɗum ba, a lesɗe duniyaru al'aada gure fere andadum.

Sudu. Sudu palo, goɗɗo ɗo dari. Sudu mai be koromje ha nde. Koromje mai, pilo boɗejum ha dau kala korwal pat

Sajjaada, sallaaya jee juulugo. Julɗo naftiran juula, sallaa mai kolo mai ɗuɗɗum. Ammaa haa nder kolo mai ni, kolo ɓaleejum ɓuri ɗuuɗugo haa nder.

Jamdi, jamdi ni kafinta naftirta ha hoitina kugal mako amma daanidon kalamari yelo, ɗiɗo jodi yelo on be ɓalejum ha ɓandu mai.

Nyebbam je debbo wujata, wuja o fauna nyebbam mai ha faadu, faadu mai sheuɗum juɗɗum faadu mai mabbama waala haa do leeso mai be zaningado.

Kuje Paune: ɓiɗɗo debbo naftirta faunuro ɓandum. Ha ɗoni ɗon nyebbam, ɗon urdi, ɗon bo hunde ɓe naftirta ɓe wuja ɗum ni ha yeso maɓɓe.

Kosmetic kuje paune reobe. haɗo ni shago sorugo mai on. Kwaali mai guɗa ɗiɗi. Kwali manga be petel. Kwaali mai yelo on fere bo ɗanejum ɗanejum ha bawo.

Debbo! Debbo jooɗiɗo ɓeɗo moora mo. Ɓe moramo be gaasa, gaasa mako. Mangol gotol chewngol gotol, mangol gotol chewngol gotol. Gaasa mai pat bo jirfiti hedi ɓawo dande mako. O waati kuje bo, danejum ha noppi mako.

Paali uurdi guda ɗiɗi ɗo dari yajiinga bee cewɗum juɗɗum. Ɗiɗi paɗ bee uurdi haa der mum. Nda kataako boo haa ɓawo mai bee glass.

Lekki asibiti. Lekki banni haa asibiti heɓete. Saches lekki mai haa ɓe itti ɓe wallini. Lekki mai bo haa nder kwali, kwali mai daneejum be bo popul.

Pijirle. Ɗo ha fattude on ɓiɓɓe worɓe ɗo fija pijirle gargajiya. Ɓe ɗo viya ɗum langa, nyobban kosngal gotal, diwa be gotal, dinga turindirgo. Pijirle banni ɗo waɗa hakkunde ɓikkoi worɓe.

Geene, geene bana ɗo dabbaaji on nyaamata, ammaa woodi nonɗe goɗɗe ɗe ɓiɗɗo Aadama fu ɗo hoosaɗa he'a, defa, nyaama.

Kuje pawne, kuje pawne jey debbo naftirta fawna, kuwali may guda tati on. Ɗon koova binndi haa may. Kuwali may bulu, be boɗeejum haa caka, pamarɗum be boɗeejum, bo juɗɗum.

Saare, dammugal saare be bulok sumpe-sumpe, penti maare milik kolo, dammugal get manngal haa do may, moota fuu waawan nastira.

Leppol, leppol ngol hollata nonde lesdi kala lesdi pat ha al'adama mago ngo maran leppol je to tagu lari ni andi ɗo lesdi ndiyeri on dari haɗo ko kuma oɗo daga lesdi ndiyeri o wurti.

Pijirle, ɗo ɗum pijirle wannyo'on hakkunde worɓe ɗiɗo, ɓe ɗo fiya ɓe ɗo fija hakkunde maɓɓe be. Wadan wanyo amma wakkati fere wanyo mai to ngo sati ngo warta habree, ɗum ɗo resa shahu bo ha kala mo heɓi nasaraku pat.

Goɗɗo bi'e siyaasa. Goɗɗo may o ɓorni jompa bee gaare bee funeere, o waati daaroɗɗe. Ndiyam bo paali paali e jooɗi yeeso maako, woodi himɓe ɗiɗi haa sera maako.

Paɗe. paɗe borne banni jongetirai sei goroko sai ɗebbo. Gorko ko ɗebbo pat watan. Amma paɗe borne banni be non le’ein rebo be buri watugo.

Deftere deftere windande goɗɗo e jogi deftere mai be jungo, malan ibrahim kalil o windi ha deftere mai, hoto mako bo e bangi, o borni limse daneje o hifni hufnere.

Ɗatal, ɗo ɗatal ngal Gomnati wa’ingal Umman diga wuro yaha wuro. Gomnati ɗo waɗa irin ɗate ɗo heɓa hoitina waɗoɓe jahale, hoitina remoɓe bo hosugo lem ewo ngesa ɓe witti diga Ladde wadda Wuro. hoitina himbe bo Musamman Filotoɓe.

Kuje naftirɗe ɗum ha sare. Ɗum ɗo jongitiri beni ko naftirte. Kala kuje fu ha sare paɓɓi ɗli’e be kalimar turankore apliliaans.

Gortogal gal duran ha der sare ,hayre bo ha yeso magal belel drungal on gam gene fu sankitama ha pellil man.

Gaasa ɓiɗɗo gorko yanci a ɓe laɓata, o laɓi gaasa maako sera be sera, o safiti, o wo’’ini luttuka bo, wa o fawnoro be may.

Nyamdu kuje nyametede ivowamatawugo ha chagoru maunu dum sorata kuje nyametede defade.

Pellel nyamugo nyamdu, nyamdu do sowre ha ɗo nyamdu nonde nonde nonde kala kala ha pellel banni na nyamdu tan tawete ha be mbal fu tawete ha ɗo.

Pellel fijirɗe ɓol pellel mai awama be grascapet ,layi ɗanejum je fu zanama pellel mai pat, pellel koromje joɗoɓe laroɓe fu ɗon.

Sitilin be turanci, aure hore fuɗɗama fuɗugo amma salai asaweji tati yahugo jego, aure mai ha der fandu ɓe ta’i faa ndu mai sei be wati leddi ɓe awi.

Dammugal sare, dammugal sare pamaran ha dam himɓe nastirta ɓe vurtira, sare mai bo sendi kashi ɗiɗi dau be les, les mai ka be feshi amma dow mai plasta tan wala feshi.

Fattude, fattude haa nder wuro, gene e fuɗi e ɓaawo mai, ha nder mai bo leggal polooya yaari hiite, Saare bo nyiɓaande timmaaka.

Ɗiɗɗo debbo ɗo joɗi, o ɗo fauniri be gasa ha hore mako, gasa mai ka moraka, al'ada men haɗo gasa ɓiɗɗo debbo kam morete.

"Dabbawa ladde"ngaɗo dari ha sera mayo dabbawa ko nandi irin ngado tawata ko ha wuro se ha laɗɗe.

Buta nangugo buta mai be kala ɗiɗi nga mari, kala grin bebo kala ndondi, buta mai nga wala ko maɓɓode.

Gasa, gasa ɓaleha ɗo neɗɗo on ɗo joɗi be gasa ha dow hore mako moraka amma ka ɗo moriri be nonde fere nonde paune no o yiɗi, no o faunata o fottinira.

Paɗe, paɗe silipas kala feere feere, woodi kala yelo, woodi bo kala feere bana boɗeejum, bana piink, kala may feere feere, sayis may ma, ɗon feere feere.

Paune ɓiɗɗo ɗeɓɓo ɗo ɗari o ɓorni limse kamili je limse ɓoɗɗe, jompa on jompa wol bongol jompa mai turmi atampa on o suɗɗi fu ɓalejum.

Biriji: Biriji ɓendinga kokuma ɓendaɗi. Fere mai kam ɓoltaɗi, fere man bo ɓoltaka biriji mai ɗuɗɗum.

Debbo o'fauni gasa mako, osafiti gasa man, o'hubbi gasa mai hedi ɓawo, ota'i godka bo waɗi ha tinde o'fauni gasa sosai owati i-lashis ha gite mako.

Goɗɗo, goɗɗo dari haa sera laawol, o ɓorni limse peetel, o faɗi paɗe ɓorne. Paɗe may ɓaleejum, sarla may ɓaleejum, booro o vakki fu ɓaleejum, o jogi kuje fu o nyaama.

Kuje paune wiyete ɗum sarka ha dande biɗɗo debbo ɗum tawete wodi je watete ɗum ha jungo be ha kosɗe fu amma pat ngam paune waɗira.

Datal lawol datal mangal, mashin mota pat do sukli wada sunkulaji ha dow datal mai, jungo ɗidi mari len yahugo be len wartugo amma mashin buri dudugo.

Lekki. Lekki ndiyam-ndiyam haa fandu be bo gabbe-gabbe ba haa paalel petel. Lekki banni haa asibiti on heɓete, ɗo umrore likita, ko kuma haa shaago kemis yahata soda.

Himɓe ɓe ɗo fija dambe ɓe ɗo fija ha lamar on, ɓe ɓornai riga ɓe ɗiɗi pat salla petel ɓe duhi, moggal ummatore ɗo mofti lara ɓe.

Gaasa. Gaasa moraka ha dow hore ɓiɗɗo debbo. Ɓiɗɗo debbo ɗo moro gaasa dow hore mum heɓa o faunoro be mai, faune on eɗallata giramo e mai.

Kuje soorugo haa caagoru supamaket mannga, haa ɗooni kuje yarugo on, ɗo jooɗi dow be les. Jey gaa’en ɗo ɓaleejum on be boɗeejum, ɗo vinndi makow, jey ɗiɗabre may bo daneejum on, ɗo vinndi jus, pat kuje njaram on.

Kuje tarkace, tarkace kuje debbo faunirta, ha ɗoni nda kuje o naftirta o wuja yeso mako pauda, nda boje o naftirta o wuja hunduko mako nyebbam walani ko wala.

Ɓiɗɗo debbo ɗo joɗi ɗo fauni zani ɗo fauni o ɗo takki koɗɗe oɗo wati halagare ha jungo ma'ko, ɗo jungo ma'ko nyamo on oɗo wati bo faune ha jungo ma'ko mai wato jawe.

Sarka kuje paune, kuje paune je debbo naftirta, sarka mai ɗanejum, ɗo joɗi ha dou kuje bo ɓalejum, debbo on faunirta ɓanɗu, ɓanɗu, dande mum be mai.

Pellel, pellel sodugo nyamdu nyama. Koromje ɗo joɗi ha sera-sera pellel taski'ngel. Ha ɓawo bo, pellel maɓɓa'ngel ɓe labuleji.

"Ɓiɓɓe leɗɗe"ɓiɓɓe leɗɗe je neɗɗo naftirta kanjun on ɓevi'ete furuts neɗɗo naftiran ɗum yara he ba ɓedda nonde njamu muɗum wato ɓeɗo vi'a be turankore vaita min.

Bafe leɗɗe, bafe leɗɗe ha nder tasau, kuje naftirki ha waɗugo lekki, ko kuma je naftirki ha wɗdugo jangirle goɗɗe, musamman majango toɓe hala mai.

Gulukos ha nder gongo maɓɓinga kesum maɓɓitaka, glukos banni ɓe ɗo hokka fijoɓe on, ko bol, ko doggoɓe to ɓernde maɓɓe ɗo sukka, ɓe ɗo fofa dowdow glugos mai lotan ɓernde mai.

Sare nda goɗdo ɗo dari, nda korowal bo be filo ha domai, da labuleji bo ɗo fauni boɗi, kolo labule mai be kolo sare mai pat gootel.

Godɗo, jude goɗɗo ɗo jogi sabulu, sabulu mai bindama delta habal, kolo sabulu mai bo ɗum girin on.

Defte vindaɗe ɗeɗo joɗi ha sudu jangirde. Sudu ndu neɗɗo yahata hosa defte mai jangira. Ɗo ɓurna pat ɗum defte jangirde hisabu on.

Haako leggal, leggal mai girin on, leggal bo leggal mangal marigal baafe ɗuɗɗum be bo lise ɗuɗɗum.

Lekki, lekki asibiti, lekki banni ha asibiti heɓete, ko ha kemis, lekki mai kala kala wodi boɗejum be ɓalejum, wodi bulu be boɗejum, wodi yelo be boɗejum, wodi boɗejum be danejum.

Kujeji jamɗe, je naftirgo. Kafinta naftirta be mai o sehira leeso. Jamɗeeji mai ɗo huwa be yiite, ko be baatir. Kanjum on vallata mo sumbita ngaska kuusa, kuusa zamanu.

Himɓe injinia'en waɗoɓe lawol nda ɓe be motaji maɓɓe. motaji motawa ɓawo maɓɓe ɗo kanga on mota jiiɓugo siminti, ɓe pat ɓe ɗo dari ɓeɗo ɓorni ɓeɗo hufni hufneje kugal maɓɓe ɓeɗo borni limse bo jei kuuɗe maɓɓe.

Limse. limse bingel ɗebbo ha sago sowrogo. Limse mai turummi on nyotama riga juɗɗum be siket. Nyotama timminama ha shago mai ɗo rena soɗowo wara.

Gene fulawa awama ha sera mahol sare irin banni awete on ngam paune fauna sare gene mai kala mai girin on.

Fijirde, fijirle hakkunde himɓe, ɗo ɗum fijirle on je hakkunde himɓe ɗiɗo fijata, ɓeɗo nyo na ɗom Wan nyo, Wan nyo hakku nde dereke’en, ɓe Wan nyo tira be lara moi on heɓata nasarako.

Ɗeftere. deftere jangirteɗum, be bo bindirgol vindirtedum. Ɗo ɗum do naftire on ha jangirleji iɗum jangata de ɓawo jungo.

Ɓinngel debbo fauni be lalle, lalle zanama ha juuɗe mako ɗiɗi pat, nyamo e nano jungo mako goto o wati jawe.

Nyiɓalo ɗo nyibe on nyiɓalo banni nyiɓalo on je mari dau be chaka be les, wato nyiɓalo je ɗo yondi diri nyiɓalo banni do waɗe ha ko jangirle kokuma ofis gomnati ko kuma ci’e himɓe.

Deftere wiindade ndi goɗɗo wiindi be ɗemgal turankore. Defte irin ɗo ɗon heɓe haa lumo shagoji soruki defte. Defte irin ɗo neɗɗe ɗo janga on anda hala duuniyaru na ngam hala diina kam.

Gaasa, gaasa ha hore, o mori gaasa mai, o sendi hore mai chaka, o mori gaasa mai fere jippi jungo nyamo, fere bo jippi jungo nano, o wati robabo ha gaasa man fere.

Suudu, dau sudu, ɗo yayni ne jayingol ,penti mai bo danejuum tal, esi be fanka fuu ha suudu mai.